Niriba ayi m be duu ŋɔ puuni ka yino ʒia ka yino ʒɛya ŋun ʒɛya maa nyɛla paɣa o sula nusuriti ka ye liiga ka di kama nyɛ zaɣa piɛlli ka doo maa gba ʒi kuɣu zuɣu kuɣu maa gba kama nyɛla zaɣa piɛlli.

zamaatu ban ka kalinli m-be duu ŋɔ puuni bɛ zaa nyɛla gbaŋ' piɛla duu maa puuni kama nyɛla zaɣ' piɛlli la shɛba ʒiya ka so mi ʒe zuɣusaa ka so gbubi bini o nuu ni ka ye liiga ka di kama nyɛ zaɣ' ʒee.

Zamaatu ban ka kalinli m-bɔŋɔ bɛ durila biriigi ka shɛba gbubi biriigi maa kuriti ka shɛba mi bi gbuba shɛba nyaɣi baajinima ka so pili zipiligu ka di kama nyɛ zaɣ'ʒee ka loori ʒi m-baɣi biriigi maa ka di kama nyɛ zaɣ'piɛlli.

pɛrinsi bani ka kalinli n bɔŋɔ be shɛbi pɛla zipɛla ka kpa nɛkparitɛ ka so bɛ tuuni ka gbabi mariƒɔ nɛkpara maa kama nyɛla zaɣ' sabinli ka yili ʒɛ bɛ nyɛŋa ka di kama nyɛ zaɣ' piɛli